Mazuva anyamashi kwaanemukhuhlani yakati kuti. Vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera nekumakirinika kojungwa mitombo yekudziirira matenda kuti ndaramo yavo irebeswe.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akangowanda wanda kudai. Vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera koojungwa mitombo yekudziwirira matendawo nekudakarirahe kugeze nyara

Matenda anobata muntu weshe akuru neadoko, matenda aketi, anamukoti nemadhokdheya vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke zvivhara muromo, nezvivhara hope, nezvivhara nyara kana veishanda nematenda.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vaungane veibhiirana nekupangana maererano ngezveutano hwakahlamburika yaamho kuti matenda adzikirire kubata kwaanoita antu.

Mazuva anyamashi kwaane matenda akati kuti, vantu vanokurudzirwa kurya zvikafu zvine utano nekuitawo mishando yekurumba rumba kudai kuitira kuti nyama nemushuna zvigwinye.

Antu anokurudzirwa maningi kudakarira kugeza nyara. Kugeza nyara eibva kuchimbuzi, nekugezahe nyara asati arya zvikafu kudzivirira matenda akati kuti asizi kujairikapi neaka jairika.

vantu vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke zvivhara nyara, zvivhara muromo nezvivhara mwiri weshe ,kana veishanda nevanhu vanenge vaine matenda anotapurirwana kunyanya muzvibhehleya mwo.

Matenda yemazuva nyamashi aba wanda kwemene matenda awandisa antu anokurudzirwa kugeza nyara maningi kugeza nyara veibva kuchimbuzi ngekugeza zvenyara wakuda kurya chikafu.

Vantu vanokurudzirwa kudakarira maningi kushamba nyara ngekuti kune matenda akati kuti ano konzerwa ngekusashamba nyara . Kushamba nyara kwakabanaka kwemene muntu asati arya chikafu muntu abvahe kuchimbuzi.

Mazuva anyamashi, matenda abai wanda yaambo kwaane matenda akati kuti antu eshee akuru neadoodori anokurudzirwa maningi kuti ajungwe mitombo yekudzivirira matenda.

Anamai anofane kuenda kuzvibhedhlera nekuma kirinika neana awo adodori kuti vaende koojungwa mitombo yekudzivirira mikohlani yakati kuti ngekuti ana adodori akure aneutano.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vachengetedzewo hutano hwavo ngekupfeka zvivhara muromo zvivhara hope yeshe zvivhara nyara nemwiri kudzivirira matenda anotapudzirwana.

Mazuva anyamashi kwaane mikuhlani yakati kuti inobata antu eshe akuru neadodori yakaita semikuhlani yebesha. Antu anokurudzirwa kugeza nyara kana aine mukuhlani webesha.

Vashandi vekubazi rezvehutano vanokuridzirwa kuti vachengetedzewo hutano hwawo zvakabanaka kwemene kengupfeka zvivharamuromo nezvivharanyara nezvizvaramwiri weshe kuti vasabatwa ngematenda akatikuti.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa yaamho kuti vapfeke zviro zvekuti vadziviririke kubva kune matenda akati kuti zvakaita sekuvhara muromo ,zvivhara nyara nekuvhara mwiri weshe.

Matenda abaawanda mazuva anyamashi, antu anokurudzirwa kuti adziirire matendawo. Chekutanga anofana kurya zvikafu zvine utano, chechipiri anofana kurumba-rumbawo nekuita mishando inoita kuti abude ziya.

Taiti ijee damba igwinyiso mazuva anyamashi kwane matenda akabawanda kwemene vantu vano kuridzirwa maningi kuti vaende kuzvipatara kunojungwa mutombo yekudzivirira matenda wo.

Muntu weshe akuru neadoko anokurudzirwa maningi kuti vaende koovhenekwa kuzvibhedhlerayo ndiana mukoti nemadhogodheya. Kuitira kuti ramangwani remuntu weshe ringe rakajeka kusina matenda akavamomotera.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti antu anokurudzirwe kuenda kuzvibhedhlera nekuma kirinika kojungwa mitombo yekudzivirira matendawo kuti antu ave neutano hwakahlamburika.

Utano kumuntu weshe kubva kuvana vadoko kusvika kuvanhu vakuru ana adodori anofana kuendeswawo kuzvibhedhlerayo kovhenekwa nekopuwa mitombo yekudzivirira matenda.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vashingirire kuti hurumende inasire zvibhorani zvakawanda mundau dzeshe. Nezvinyuka zvakavharika kuti pasakonzerwa matenda nekumwa mvura yakasvipa.

Utanho hwemundu weshe huno fanira kunge hwaka shamburika ikodzero yemundu weshe iyoyo hurumende inofanira kuwaka zvipatara mundau dzeshe ne mugaga yeshe yakati poteredza.

Utano hwemuntu weshe hwakabaakosha yaamho antu anofanira kumwe mvura yakachena kwete kumwa mvura yemuzvinyuka zvakavhurika nemumarwizi nemumadhamu hurumende inofana kuchera zvibhorani zvakawanda.

Mvura yakachena ikodzero yemuntu weshe. Hurumende inofanira kunasira zvibhorani zvakawanda mundau dzega-dzega nyika yeshe tenderere, kuti antu amwe mvura yakabachena kwemene.

Vashandi vekubazi rezveutano kunyanyisa vasharukwa vakona vanofanira kuungana vaireketerana nekupangana nekupanana mazano maererano ngezvematenda anenge ayinesa mumuganga mwavomwo .

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe vaifundisa antu mairirano ngezveutano utano hwakahlamburika yamho.

Ikodzero yemuntu weshe ,kuti ange aine utano hwakahlamburika, madhogodheya naanamukoti vanofanira kuhamba ndau dzeshe, veifundisa antu ngezveutano, utano hwakahlamburika .

Utano hwakanaka kumuntu weshe. Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuhamba ndau dzeshe nemiganga yeshe veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika yaamho. Kuti antu ararame zvakanaka mumiganga yavoyo.

Utano hwendxondo hwemuntu weshe hunofanira maningi kukosheswa nekubachengetedzwa yaamho. Vanhu veshe vanokurudzirwa maningi kufundiswa ngezveutano hwendxondo.

Hutano hwendxondo hwakabatikosha yaamho. Muntu weshe unofana kuti kana wasangana netsekwende atsvake muntu waanogonda une unyatsvi we kureketa naye.

Utano hwenxlondo hwemuntu hweshe hunofanire kukosheswa kwemene kwaane mbatso dzatonasirirwe zvonaizvozvo kuti kana munhu utano hwake husisazi kuti hwe hwenxlondo unondoenda ikweyo kobetserwa.

Hutano hwengonxo hutano hwakakosha kwemene vashandi vekubazi rezvehutano vanofanira kuhamba mundau yeshe nemiganga yeshe veifundisa antu nezvehutano hwengonxo.

Ndau dzinobetserwa antu anorwara nemumakirinika nezvibhedhlera dzinokurudzirwa kakurutu kuti dzinge dzibari neutsanana hwemene kuti pasakonzerwa matenda akaita sedenda rekhorera.

Kuzvipatara nekundau dzinobetserwa antu vanorwara kunokurudzirwa kakurutu kuti kunge kuine motokari dzinotwara arwere dzeivarumbisa kuchipatara nekuvabvisa pachipatara chimwe kuenda pane chimweni.

Mundau dzinodetserwa antu anorwara mumabhedhlera nemumakiriniki munokurudzirwa maningi kuti munge mubari neutsanana hwemene kuti musazokonzerwa matenda akaita sekorera anokonzerwa ngeutsvina ukurutu.

Utano hwamuntu weshe wakabaakosha kwemene, vantu vanofanira kudakarira maningi kuenda kuzvibhedhlera nekumakiriniki kona iyoyo koojungwa nekuvhenekwa ngemadhogodheya nanamukoti.

Mundau dzinobetserwa antu anorwara nemukakirinika munokurudzirwa kuti munge mune muntu wekureketa naye kana une tsekwende yako unondoinda iyoyo woreketa naye worerukirwa kuti usabatwa ngematenda endxondo.

Ndau dzinobetserwa antu anorwara nemumakiriniki munokurudzirwa kunge muine muntu wekubhuya naye une unyanzvi ukurutu kuti tidziwirire matenda akati kuti enwondo.

Mundau dzinobetserwa antu anorwara nemumakirinika nemuzvibhedhleramwo umwomwo. Munokurudzirwa maningi kuti dzinge dzibari ndau dzineutsanana hwemene. Kuitira kuti kusakonzerwa matenda anokonzerwa ngeutsvina.

Muzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa anthu anorwara munokurudzirwa kuti munge meishandwa ngeanthu ane unyanzvi ukurutu ngemishando yawoyo yekurapa kuitira kuti anthu anenge auya koorapwa arapike ngemwazvo.

Kuzvibhehlera nekundau dzino betserwa anhu anorwara kunokurudzirwa kakurutu kuti kunge kune mibhedha nemagumbeze zvakahlamburika kwemene kuti vanhu vanenge veirwara vawatire vakaemera kubetserwa.

Vantu vanenge veifunda kuti vazoita madhogodheya naana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire yaamho ngezvifundo zvavozvo, kuitira kuti vazorapa antu zvakahlamburika yaamho.

Vafundi vanenge veifunda kuti vapuwe zvithupa zvefundo yepadera, veifundira kuti vaite madhokodheya naanamukoti, vanokurudzirwa kugwinyisira yaamho nefundo dzavodzo dzakahlamburika.

Vantu vanenge veifunda kuzvikora zvefundo yepadera-dera veifunda kuti vazoita madhogodheya naana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vabaagwinyisire yaambo ngefundo dzavodzo kunasira ramangwani reantu neravo.

Vantu vanenge veifunda kuti vaite madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire yambo nekubatsamwirira pafundo dzavodzo kuitira kuti anaantu anenge eizorapwa arapwe ngemwazvo.

Vanhu vanenge weifunda kuti vaite madhogodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vabarivantu vanogwinyisira kwemene nezvifundo zvawo kuti ramangwani rawo ribatsorike ngekubetsera vantu ngeunyanzvi.

Vantu vanenge veifunda kuti vaite madhokodheya nana mukoti veifunda kuzvikora Nemityepadera vanokurudzirwa vagwinyusire veinasira mangwnani neana awo.

Hutano hwemuntu weshe unofana kukosheswa kwemene vakuru vekubazi rezvehutano vanofana kuungana nekureketa nekubetserana maererano nezvematenda anenge ashupa antu mumigangamwo.

Vantu veshe vakuru neadoko vanofanira kufundiswa ngezveutano hwekubara neutano hwepabonde kuitira kuti asazobatwa ngematenda epabonde akaita sedenda reshuramatongo.

Asharuka ekubazi rezvehutano pashi reshe tenderere vanokurudzirwa kakurutu vaungane mikore yega yega weireketerana ngezvematenda anenge einesa nekupangana nekupanana mazano.

Vasharuka vekubazi rezveutano pashi reshe tenderere vanokurudzirwa yamho kuti vaungane veireketerana nekupangana nekupangana nekupanana mazano mairirano nezvematenda anotapurirwana neasinga tapurirwani

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vasharuka vekubaziro vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika mumiganga yavo kudzivirira matenda mumiganga.

Muzvibhedhleya nemundau munobetserwa anthu anorwara maningi kuti munge mune mapazi nemapazi ekuti pazi rinodetserwa ana adoko nerinodetserwa asharuka zvakadaroko.

Muzvipatara nekundau kunodetsera vanhu vanorwara kuno kurudzirwa maningi kuti kunge kuine mitombo kuitira kuti vantu vanenge vachirwara vasazohamba mumango mikurutu kuzotsvaga mitombo yona iyoyo.

Kuzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara, munokurudzirwa kakurutu kuti munge meibashandwa ngeantu ane unyanzvi hukurutu, pamishando yavo basa reiendeka antu eibetsereka.

Muzvipatara nemundau dzinobetserwa antu anorwara dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dzibari ndau dzine utsanana hukurutu. Kuti antu anonga auya kobetserwa anokoperavo ozviitavo kanyi kwavoyo kuti kurambevo kune utsanana.

Zvibhedhlera nemundau dzino betserwa anthu anorwara munokurudzirwa maningi kuti munge mubaari neutsanana ukurutu shango raka chekwa pashi pakatsvairwa pakakorobwa kuitika kuti matenda asakongenzerwa.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinodetserwa antu anorwara dzino kurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzimbairi neutsanana ukurutu kuitira kuti antu ayani anenge auya kodetserwa anokoperawo eyienda kumizi kwavo.

Kuzvi bhehlera neku ndau dzino detserwa antu anorwara kuno kurudzirwa ka kurutu kuti kunge kwei shandwa nge antu ane unyanzvi ukurutu hweku detsera antu anenge eyi rwara zvaka daroko.

Mu zvibhehlera ne mundau dzino betserwa antu anorwara muno kurudzirwa kakurutu kuti munge muine ma gumbeza aka hlamburika yamho ne mi bhedha yakanaka kuti antu anenge eida ku betserwa awatire ponapo aka emera madhokoteya nana mukoti.

Muzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge mweishandwa ngeantu abarine hunyanzvi hwemene. Kuitira kuti antu anenge eirapwa abetsereke yaamho.

Vantu vanoshanda muzvibhehlera ana mukoti nemadhokodheya vanoshanda mishando yakasiyana siyana. Imweni mishando yavanoshanda ngeyekujunga manaiti kune antu anenge ane matenda.

Kuzvibhehleya nemundau dzinobetserwe antu anorwara dzinokurudzirwa kakurutu kuti dzinge dziri ndau dzibarineutsanana hwemene hwakahlamburika yamho kuitire kuti pasakonzerwa matenda.

Kizvitoro zvinotengesa mitombo nekuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara kunokurudzirwa pakurutu kuti kunge kuine motokari dzekutwara arwere kuabvisa kumuzi kuarumbisa kuchipatara kwavoyo.

Muzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara , munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine mibhedha ine makuza akanaka ,kuitire kuti, antu anenge eida kubetserwa, abetsereke zvakahlamburika.

Muzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara dzinokurudzirwa kakurutu kuti dzinge dziri ndau dzine zvigaro zvekuti antu anenge auta kobatsirwa ambofana kugara pona apapo akaemera kubatsirwa ndiana mukoti nemadhokodheya

Kuzvibhendlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara mazuwa anyamashi kwaane mishina dzakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Kune antu ayani ane madziso anorwadza neane tsanga anondoendayo koobetserwa.

Zvibhedhlera nemakiriniki ane ndau dzinodetserwa antu anorwara dzinokurudzurwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzine utanan kakurutu kuti antu anenge auya kudetserwa anongouyawo kokopera.

Mazuva anyashi kwaane mikuhlani nezviyayo zvisingaoneke ngemadziso zvakaite sechiyayo chegomarara nechechokera inenge yawandisa mumwiri antu anokurudzirwa kurya zvine utano nekumwa mvura dzakawanda .

Mazuwa anyamashi kwaanematenda akati kuti asikaoneki ngemadziso. Matenda akaita sedenda regomarara. Antu anofanira kuenda koovhekwa matendawo kuzvibhedhlera nekumakirinika.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti isikaoneki ngemadziso. Vantu veshe vakuru nevadoko vanokurudzirwa kuti vahe zvikafu zvineutano kuti vasabatwa ngematenda akaita segomarara.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti asinga oneki ngema dziso matendawo anenge eida kutori mundu aende kuzvipatara kovhenakwa ndi ana mukoti nema dhokoteya ojungwa mitombo yeku dziwirira hee.

Muantu vanokurudzirwa kuti vasanyanya kufemesa vasamwazve doro rakanyanya kuwanda nekubhema kuitira kuti vasakobatwa ngematenda emazuwa anyamushi akaita sedenda segomarara.

Mazuwanyamashe vantu vanokurudzirwa yamo kuti vayende kovhenekwa kuzvipatara, nekuzvibhedhlera nekumakirinika, ngekuti panematenda akati kuti asikowoneki ngemadziso.

Matenda abaawanda mazuva anyamashi matenda mazhinji achona haaoneki nemadzisopi, anenge eida kutoti muntu aende koovhenekwa ngeantu aneunyanzvi, madhogodheya naana mukoti kuzvipatarayo.

Mazuva anyamashi kwaane mikuhlani yakati kuti isingaoneki ngemadzisopi. Mikuhlani yona iyoyo inenge yeichada kutoti muntu aende koovhenekwa ndiana mukoti nemadhogodheya kuzvipatara kona iyoyo.

Mazuva anhamashi kwane matenda akati kuti asingaoneke nemadziso matendawo anenge eida kuti muntu aite zvikovhenekwa ngemadhogodheya nanamukoti weishandisa zvimushina zvakanasirwa neunyanzvi.

Vantu veshe vanokurudzirwa maningi kuenda kuzvibhedhlera, kovhenekwa ngemadhogodheya nanamukoti kuonekwa kuti avanaere matenda asikaoneki ngemadzisopi, akaita sedenda regomarara.

Mazuva nyamashi kwane mandenda akati kuti asikaonekwi ngemaziso. Mandenda iwayo anenge achifanira kutoti muntu aende kuzvibhedhlera kovhenekewa ngemuchina yakanasirwa ngeunazvi hukurutu segomarara.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akatikuti asingaoneki ngemadziso matenda awawo anenge eida kutoti muntu aende kuzvipatara kovhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya veishandisa zvimushina zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu.

Mazuwa anyamashi kwaane mitenda yakati kuti, isikaoneki ngemadziso. Vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera , koovhenekwa ndianamukoti nemadhokodheya, veishandisa mishina yakanasirwa ngeunyanzvi.

Utano hwakakosha maningi vantu vanokurudzirwa kuti vadzivirire kuryisa zvikafu zvakàwanda kusvika vadhafukisa ngekuti vanozobatwa ngematenda akaita segomarara.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso vantu vanotokurudzirwa kuenda kuzvipatara nekumakiliniki kunovhenekwa ngemadhokodheya nanamukoti.

Hutano hwakabai kosha kwemene mazuva anyamashi kwane mi kuhlani isizi ku jairikapi isinga oneki zve ngema dziso mi kuhlani yona iyoyo inenge yeitoda kuti muntu ayende ku zvibhedhlera ko vhenekwa nge mishina yaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti, asikaoneki ngemadzisopi, akaita sedenda ranesa regomarara. Antu anokurudzirwa kurya zvikhafu zvine utano nekoovhenekwa nemadhokodheya naanamukoti.

Mazuwa anyamashi kwaane mikhuhlani yakati kuti isingaoneki ngemadzisopi mikhuhlani yona yoiyoyo inenge yeida kutoti mhunhu aende kuchipatara kovhenekwa ngeanamukoti nemadhokodheya veishandisa mishina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Mazuva anyamashi kwaane mbatso dzakanasirirwa kutovheneka kwesainzi kwega, kona iyoyo kunenge kuine zvimitombo zvakawandawo zvavanenge veishandisa vanovheneka vakona.

Mumbatso dzinoita zvekuvheneka kwesainzi kunenge kuine muchina dzakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu, dzekuvheneke matenda kubva kumate, ngazi zvakadaroko.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinodetserwa antu anorwara kunokurudzirwa kakurutu kuti kunge kuinemhatso yekuvheneka kwesainzi, kwena iyoyo kunenge kweivhenekwe ngazi kunyanya kune antu ayana ane itsvo dzisi ngachashandi.

Muzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa andu anorwara munikurudzirwa maningi kuti munge muine ndawu yekuvheneka kweSaenzi, kona iyoyo kunenge kuine mishina yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu yekubetsera madhokodheya nanamukoti.

Muzvibhedhlera nemundau dzinodetserwa antu anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge mune mbatso yekuvheneka kwesainzi Kona iyoyo kunenge kune mishina yakanasirwa neunyanzvi inoita kuti mushando wacho wekuvheneka upfawe.

Mundau nemumbatso dzinoitwa zvekuvhenekwa kwesainzi kunenge kweivhenekwa mitundo ngazi nemate zvakadaroko zveivhenekwa ngemishina yakanasirwa nehunyanzvi ukurutu.

Muzvibhedhlera nemundau dzinodetserwa vantu vanorwara munokurudzirwa maningi kuti munge muine ndau yekuvheneka kwesainzi kona iyoyo kunenge kweivhemekwa mitundo ngazi nemate zvakadaroko kuona kuti chakonzera matenda chiini.

Mundau dzinoitwa zvekuvhenekwa kweesayenzi kunyanyisa mumadhorobhamwomwo munovhenekwa zviro zvakaba awanda zviro zvakaita semanyoka, ngazi, marutsi zvakadaroko.

Mundau dzinoitwa zvekuvheneka kweSainzi kunooneka mishina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, inenga yeishandiswazve ngeantu ane unyanzvi kuvheneka mitundo, ngazi nemate zvakadaroko.

Muzvibhedhlera nemundau dsinodetserwa antu anorwara munokurursirwa kakurutu kuti munge mune mhatso yekuvheneka kwesainzi kwona iyoyo kunenge kweivhenekwa ngazi mutundo zvakadaroko kuona kuti chakonzera matenda chiinyi.

Muzvibhedlera nemumaklinika nemuntawo dzinodetserwa vantu vanorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge muinendau yekuvheneka kwesayinsi koneyoyo kunenge kunemishina yakanasirwa ngehunyanzvi hukurutu.

Zvitoro zvinotengesa mitombo nemundawu dzinodetserwa antu anorwara nemuzvibhedhlera munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine mbatso yekuvheneka kwesainzi. Kwona iyoyo kunonga kuine mishina yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu.

Ndau dzinoita zvekuvheneka kwesainzi kona iyoyo kunenge kweivhenekwa zviro zvakati kuti zvakaita sengazi kuona kuti chinenge chakonzera mukuhlani chini pamutuntu unonga aine matenda anopanda .

Ndau dzinoitwa zvekuvheneka kwesainzi dzabai tekeshera maningi muZimbabwe munomu kunenge kuine mishina dzakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu dzokubetsera kuvheneka matenda.

Muzvibhehlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge mubaari neutsanana hukurutu kuti pasakinzerwa matenda akaita sekorera anokonzerwa ngeutsvina.

Mazuva anyamashi kwaanembatso dzakangomirira kuita zvekuvheneka kwesainzi kwega. Kona iyoyo kunenge kweitoshandwa ngeantu atori neunyanzvi hukurutu, akatofunda zvifundo zvekundovheneka kwesainzi kona ukoko

Muzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa anthu anorwara, munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine ndau yekuvheneka kweSayenzi. Khona iyoyo kunenge kuine mishina dzakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu ikweyo.

Muzvibhedhlera nemundau dzinodetserwa antu anorwara munokurudzirwa maningi kuti munge muine mbatso yekuvheneka kwesainzi Kona iyoyo kunenge kweivhenekwa zviro zvakaita semitundo ngazi nemate.

Mazuwa anyamashi kwane ndau dzakatoemera kuvheneka kwesainzi kona ukoko, kona iyoyo kunenge kweivhenekwe zviro zvakaita semutundo, ngazi nemate kuongorore kuti chakonzere denda chiinyi.

Mazuva anyamashi kwane mbatso dzekuvheneka kwesaenzi. Kona iyoyo kwakanasirwa michina ineunyanzvi hukurutu. Yekuti vantu vabetsereke yaamho mundau dzavo dzona idzodzo.

Mundau dzinoitwe zvekuvheneka kwesainzi, kwena iyoyo ndokunoonekwa mishina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekudetsera madhogodheya nanamukoti kuvheneka kwakhona.

Utano hwana mai anemimba nehwevana vadoko unofanira kukosheswa kwemene. Anamai anemimba anokurudzirwa kakurutu kuti vaende kuzvibhedhlera nekumakirinika kojungwa mitombo yekudzivirira matenda nekuvhenekwa.

Utano hwana mai anemimba neutano hweana adodori hunofanira kubakosheswa kwemene. Antu aya anofanira kuenda kuzvibhedhlera kobetserwa ngemadhogodha.

Utano vanamai vane mimba nehwaana adodori unofanira kuchengetwa kwemene. Kana muntu ane mimba unokurudzirwa kakurutu kuti arye zvikafu zvine utano, zvakaita semichero yakawanda.

Utano hwaanamai anemimba neutano hweana adoodori hwakabaakosha yaamho. Vantu vekubazi rezveutano vanofanira kuunganidza vanamai veiafundisa nezveutanihwo.

Hutano wanamayi anemimba newewana wadodori, unofanirwa kukosheswa yamo. Mwana mudodori akatokuzuza, mubereki unofana kutorumba naye kuti ayende kovhenekwa nekojungwa mitombo.

Utano hwaanamai ane mimba nehweana adodori hunofanira kubaakosheswa yaamho. Vantu vona avavo vanofanira kuenda, kuzvibhedhlera nekundau dzaanoenda koobetserwa nekufundiswa kuchengeta ana.

Utano hwaanamai anemimba neutano hweana adodori, hwakakosha kwemene. Antuwo awo anofane kuenda kuchibhedhlera kojungwa mitombo yekudziirira matenda nekudonhedzerwazve mitombo mukanwa mwavomwo.

Utano hwekubara neutana hweana adodori achangobva kubarwa neati kurei nyana hunofanira kukosheswa kwemene antuwo awo anofanira kuyenda kuzvibhedhlera kojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti kuti mishando yavo ibapfave kwemene.

Hurumende ino kurudzirwa kakurutu kuti iwedzere mushina dzinoshandiswa ngema dhokodheya nana mukoti muzvipatara mwona imwomwo ngekuti mazuwa anyamashi mitombo dzo dzichiri shoma muzvi bhehlera mwo.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene kuzvibhedhlerayo kwane zvimushina nezviro zvakanasirwa nehunyanzvi ukurutu zvekuti mishando yavo kuzvipatarayo ibapfave yamho.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene, kwane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Zvekubetsera antu anenge akuvara murenje kunyanya pagodo repatsoka kuti ahambe zvakanaka.

Zviro zvaba hlamburika kwemene muzvi bhedhleramwo nemundau dzinobetserwa antu anorwara. Kwane zvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekubetsera madhogodheya nana mukoti.

Mazuwa anyamashi kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvinonga zvirimwo muzvibhedhleramwo nemumakilinika, nemundau dzinobetserwa vanthu vanorwara zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka.

Mazuva anyamashi zviro zvabaahlamburuka kwemene kuzvibhedhlerayo kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera mishando yaana mukoti nemadhogodheya kuti idee yapfava kwemene, antu eietsereka.

Hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti muzvibhehleramwo nemumakirinika nemundau dzinobetserwa antu anorwara mutengwe mitombo yakawanda nezviro zvakanasirwa ngeunyanzi ukurutu zvekuti mishando yana mukoti nemadhokodheya ipfawe.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvibhehlerayo. kwane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekuti mishando yemadhokodheya neyana mukoti zvibahlamburika kwemene antu eibetsereka yaamho.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene muzvipataramwo. Mwane zviro zvekushandisa zvakanasirwa ngeunyanzvi unyanzvi hukurutu. Zvekubetsera madhogodheya nana mukoti kuti mishando yavo ipfave.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuine zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kuti mushando wemadhogodheya nanamukoti upfawe.

Mazuwa anyamashi zviri zvaba hlamburika kwemene asi azvisati zvasvika chaipo chaipo. Hurumende inokurudzirwa kutenga mushina yakanasirwa ngenyanzvi kurutu muzvibhehleramo nemuma kirinika.

Mazuva anyamashi zvirozvabahlamburika kwemene kuzvibhedherayo nekundau dzinobetserwa antu anorwara nekumakirinika. Hurumende yakatenga zvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekubetsera madhogodheya nana mukoti mushando yavo.

Kuzvibhedhlera nemunhau dzinobetserwa antu anorwara zviro zvabahlamburika kwemene. kwane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Zvekubetsera madhogodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka.

Mazuwa anyamashi kwaane zviro nemishina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu ,zvinoonekwamwo muzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara. Kana muntu einga arwara ngaaende kovhenekwa kuzvipatarayo.

Zviro zvabaa hlamburika yamho kuzvi bhedhlera yo nekuma kirinika nekundau dzino betserwa antu anorwara kwana zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kurapa ngekuvheneka.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene. Kwaane zvimushina zvakabaanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekudetsera anamukoti nemadhokodheya kuti mishando yavo ibaahlamburike yaamho veidetsera antu.

Muzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara. Munokurudzirwa kakurutu kuti munge mweitengeswa zviro zvakaita sezvekuona kuti muntu abata mimba ere, kana kuti haasati.

Mazuva anyamashi kwaane zviro zvakanasirwa ngowunyanzvu hukurutu zvino shandiswa ndi ana mukoti nemadhokoteya kuzvipatara iyoo kubvundira kuti mishando yavo ibayi pfave kwemene vandu vabetsereke yaambo.

Ku zvibhedhlera neku ndau kuno betserwa antu anorwara vane zviro zvakanasirwa ne unyanzvi ukurutu manaiti zvaka daroko zveku betsera madhokoteya nana mukoti kuti mushando wawo ibapfave.

mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburuka kwemene muzvipataramwo nemundau dzinobetserwa antu anorwara kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kurapa.

Hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti itengere zvipatara, mishina yekuita kuti mishando ipfahwe. Mishina iyo inonga yeyishandiswa kuvheneka nekudetsera madhokodheya kurapa.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene kuzvibhedhlerayo. Kwaane zvisimbi nezviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu , zvekubetsera madhokodheya, naanamukoti kurapa antu anenga arwara.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene muzvibhedhleramwo nemundau dzinobetserwa antu anorwara. Kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu hwekubetsera mushando hwemadhokodheya nanamukoti kuti upfawe.

Zviro zvabaahlamburuka kwemene mazuwa anyamashi kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti kuita mishando yawoyo muzvibhedhleramo nemundau dzinod3tserwa anthu anorwara.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene muzvibhehleya mo vane zviro zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka matenda.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene kuzvipatarayo kwane zvimushina zvakanasirwa nehunyanzvi kakurutu zvoita kuti ana mukoti nemadhokodheya vavheneke ngekurapa matenda ramangwani reinasirwa.

Zvigero mapanga nemanaiti zvinoshandiswa ndiana mukoti nemadhogodheya, zvinokurudzirwa kakurutu kuti zvirambe zviri pakachena yaambo. Kuitira kuti zvisakonzera matenda akati kuti.

Mazuva anyamashi kwane zviro zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu nemushina zvakanasirwa kudetsera madhokodheya nana mukoti pamushando yawoyo yavanenge veita.

Mundau dzinobetserwa antu anorwara nemumakirinika mwona imwomwo, mwane mishina yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu, yekubetsera madhokodheya nana mukoti kuti mishando yavo ibapfave kwemene.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene muzvibhedhlera mwo nemumakirikika kwaane zvigaro zvine mavhiri zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekuti kana muntu akakuwara unondosundwa apapo eihambiwa naye.

Kuzvibhedhlera ,kumakirinika kunoshandwa ndiana mukoti nemadhokodheya . Mishando yavo yakaoma kwemene , hurumende inokurudzirwa kutenga michina yekuti mishando yavo iite kureruka .

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene muzvibhedhleramwo nemundau dzinobetserwa antu anorwara kwane zvimushini zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka.

Kune antu anenge akaguka makodo madhokodhera anotora zvisimbi zvanoshandisa kusunga makodo achona awawo kuti abatane zvinoita kuti mushando wemadhokodheya ubapfawe.

Vantu vanenge vaita bonde rising kuputirwa vanokurudzirwa kuenda kunotenga zviro zvinoona kuti mimba ayina kubatira here zviro izvi zvinotengeswa kuzvitoro zvinotengesa mitombo mumadhorobhamo.

Mazuva anyamashi zviro zvabai hlamburika kwemene ku zvibhedhlerayo kwane zviro nezvi mishina zvaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu zveku detsera madhokodheya nana mukoti kurapa neku vheneka.

Zviro zvakanasirwa ngeu nyanzvi zvinooneke muzvipatara zvinokurudzirwa kuti hurumende iwedzere kuitira kuti mishando yaana mukoti nemadhokodheya ipfawe yaamho

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene kuzvipatarayo. Kwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti kurapa nekuita mishando yawo yo.

Zviro zvabaahlamburika kwemene anyamashi muzvibhedhleramwo umwo, nemundau dzinobetserwa antu anorwara. Kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu ,zvekuita kuti mishando yemadhokodheya naanamukoti ipfawe.

Kuzvibhedhlera nekundawo dzinobetserwa antu anorwara kwane zvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi rukurutu zvekubetsera antu anenge eyirwara kuti avhenekwe nekurapwa.

Muzvibhehlera nemundau munodetserwa antu anorwara zvintu zvabahlamburuka yaambo. Taiti ijee ndaba igwinyiso. Kwane zviro zvakanasirwa neuyanzvi ukurutu zvekudetsera mishando yemadhokodheya nanamukoti ipfave.

Zviro zvaba hlamburika kwemene mazuwa anyamashi muzvibhedhlera mwo nemundau dzinobetserwa antu anorwara. Kwanezviro zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu nekubetsera madhokodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka matenda.

Zvigero mapanga nemanaiti zvinoshandiswa ngemadhokodheya nanamukoti pakuvhiya antu anenge eida kuvhiiwa aine matenda zvinokurudzirwa maningi kuti zvigare zvakabaichena yamho.

Ndaiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo kwaane zviro zvakabaanasirwa ngeunyanzvi ukuru zvinoyevedza kwemene zvekuvheneka kungoisa pamwoyo kudai kwakutovheneka kuona kuti muntu utano hwake huchakahlamburika ere.

Mazuva anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene kuzvipatarayo nekundau dzinodetserwa antu anorwara, kwaane mishina yakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhogodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka.

Zviro zvabaahlamburika kwemene mazuwa anyamashi .Kwaane zvisimbi zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu , zvekubetsera antu anenga asingachakoni kunasa kuhamba zvakanaka, kuti ahambewo.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano, mishando yavo yakubapfawa kwemene ngekuti kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekudetsera kuti mishando yavo ibaapfawe.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya naanamukoti kurapa nekuvheneka matenda.

Mazuva anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene, kuzvibhedhlerayo kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhogodheya nanamukoti pakuita kuti mishando yawoyo kuti ibaashandike kwemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi, mitombo yakabaatinakira kwemene. Mitomboyo yakaita semitombo yekurapa antu anenge aine madziso anoshoshonya eirwadza eibaya-baya eiona mhute.

Mitombo yemazuwa anyamashi, mitombo yakabaatinakira yaamho. Mitomboyo inorapa matenda akasiyana-siyana, asizi kujairikapi, neamweni matenda akabaajairika.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, yekubetsera madhogodheya nana mukoti kuti varape antu veiba rapika kwemene. Inotengeswa kuzvipatara nekuzvitoro zvinotengese mitombo.

Mazuwa anyashi paane mithombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu yekurapa mikhuhlani yakati kuti. Mikhulani isizizi kujairikapi neimweni mikhuhlani yakabaajairika yaampho.

Mitombo yanyamashi mitombo yechiyungu yakanasirwa ngenyanzvi hukurutu mutomboyo inotengeswa kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyiswa kumadhorobhayo nemuzvibhehleya kumabuya azvisati zvawanda maningi

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo yechiyungu yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu ngeanthu akabaafunda kwemene inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanya muma dhorobha mwo.

Mazuva anyamashi kwaane mitombo yakanasirwa ngeminyanzvi ukurutu. Mitomboyo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswa mitombo yakabaawanda kwemene imweni mitombo inotengeswayo ngeyekuisa mumadziso kune vanthu vane madziso anopanda.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kurapa matenda akati kuti asizi kujairikapi neakabajairika kwemene inotengeswa kuzvitoro zvinotengesa mitombo .

Mitombo yanyamushi , mitombo yakabanaka kwemene ngekuti inorapa mukhuhlani yakati kuti . Mukhuhlani isizi kujairika neimweni mukhuhlani yakaba jairika kwemene.

Antu anokurudzirwa kuti kana weinge wasangana ngedenda, urumbe kuchibhedhlera, kana chibhedhlera chirikure wongorumba pachitoro chinotengesa mitombo, wombopuwa mitombo wekuti umbofane kumwa.

Mitombo yekudhaya ndiyo inonyanya kushandiswa kunasira mitombo yanyamashi. Antu anokurudzirwa kuenda muzvitoro zvino tengesa mitombo kotenga kana einga asa ngana nemukuhlani.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu yekurapa mikuhlani yakati kuti. Imweni mitombo yaayo ngeyekurapa mikuhlani wechokera inenge yakawanda mumwiri mwemuntu.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo yakabaanaka yaamho ngekuti inonasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Inonyatso kurapa chaipo-chaipo panenge paine denda.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakanasirwa ngeunyazvi ukurutu mitombo yona iyoyo inorapa mikhuhlani yakati kuti, mikhuhlani isizi kujairkapi neyakaba yajairika yaamho.

Mitombo yanyamashi mitombo yakabainaka komene mitombo yakatinakira yamo ngekuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu peshandiswa mishina ineunyanzvi ukurutu.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairika pa neinorapa matenda akajairika kwemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo yakabatinakira yaamho. Vantu veshe vanokurudzirwa kotenga mitombo yemazuwa anyamashi kana pane panenge padzimba.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu, yana mukoti nemadhogodheya. Kuti vabetsere antu ndiyona iyoyo vantu vanokurudzirwazve kotenga kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mitombo yanyamashi mitombo yechiyungu yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu ngenyanzvi. Mitomboyo inorapa matenda akati kuti, matenda asizi kujairikapi neakabaajairika.

Mitombo yemazuwanyamashe, mitombo yakabanaka kwemene. Mitomboyo inorapa mikuhlani yakati kuti. Mikuhlanu isizikujayirikape nemikuhlane yakabajayirika kwemene sekupanda kwemundani.

Mutombo yemazuwa anyamashi yakabanaka kwemene inorapa mikhuhlani isizi kujairikapi neimweni mukhuhlani yakabaijairika kwemene.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti yemazuva anyamashi yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu inotengeswa muzvibhedhlera nekuzvitoro zvinotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakati kuti.

Mitombo yamazuwa anyamashi mitombo yakabanasirwa ngeunyanzvi ukurutu vantu vanokurudzirwa kuti kan veinge vaine papanda varumbe kuzvitoro zvinotengese mitombo kana kuzvibhedhlera kopuwa kana kotenga mitomboyo.

Kuzvitoro zvinotengesa mutombo nekuzvibhedhlera nekundau dzinodetserwa antu anorwara kwakuonekwa mitombo yechiyungu yega yega mazuwanyashi, yechibhoyi aiwoneki ikweyo.

Vashandi vekubazi rezveutano zviro zvakuita zveipfava kumishando yavoyo ngekuti kwane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekuti vanongopa antu iyoyo vantu votopora.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekubetsera antu anenge aine mikohlani yakati kuti, kundoenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo kotenga kona iyoyo.

Mitombo ye mazuva anyamashi mitombo yakabai tinakira kwemene mitomboyo inorapa mi kuhlani yakati kuti isizi ku jairikapi ne mi kuhlani yakabai jairika inotengeswa mu zvitoro zvino tengesa mitombo.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu mitombo yona iyoyo yakaita semitombo yekurapa andu anenge aine besha nemiro dzinenge dzeishoshona zvakadaroko.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano zviro zvabahlamburuka yambo ngekuti kwanemitombo yanyamashi yokakatirwa ngeunyanzvi hukurutu yekubetsera kuti matenda arapike.

Mutombo yekudhaya mitombo yaibetsera. Mazuwano anyamashi Kwane mitombo yechiyungu yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu inotengeswa muzvitoro zvinotengesa kunyanyisa mumadhorobhamwo umwo nemuzvibhedhlera.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvibhedhlerayo nekundau dzinobetserwa antu anorwara, kwane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu yakati kuti, yekubetsera antu anenge ane matenda.

Mazuva anyamashi kwaanemitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Mitombo yonaiyoyo inotengeswa muzvitoro zvinotengeswa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwoumwo.

Mutombo yemazuwa anyamashi mitombo yakabaanasirwa ngeunyazvi ukurutu inoshanda kurapa matenda akati kuti matenda asizi kujairika pe nematenda akabaa jairika kwemene.

Mitombo yechiyungu mitombo yakabanaka kwemene inorapa mukuhlani yakati kuti , mukuhlani isizi kujairikapi , mukuhlani yakabai jairika kwemene vantu vanokurudzirwa kunoitenga kuzvigwehlere nekuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo yakagadzirwa neunyatsvi ukurutu mitombo yona iyoyo inorapa matenda akati kuti matenda asizi kujairikapi ngematenda akabaijairika kwemene.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano zviro zvabaita zveianakira maningi pane mitombo yakanisirwa ngeunyanzvi hukurutu yekuadetsera kuti mishando yawo ibapfawe kwemene

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakati kuti inotengeswa kuzvibhedhlerayo nekuzvitoro zvinoteswa mitombo mitomboyo inorapa mikuhlani yakati kuti isizi kujairikapi neyabakajairika yaamho.

Mitombo yemazuwa anyamashi yakabagadzirwa ngeunyanzvi ukurutu kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswe imweni yekuzora kune antu ayani anenge aita zvimapundu panhengo.

Ku zvitoro zvino tengesa mitombo neku zvibhedhlera kuno onekwa mitombo yakati kuti yaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu yeku rapa mikuhlani isizi ku jairikapi neya kabai jairika.

Mazuva anyamashi kwaanemitombo yakati kuti mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Mitombo yona iyoyo inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo yakatinakira kwemene neunyanzvi ukurutu inotengeswa muzvitoro zvinotengeswa mitombo akutengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo nemuzvibhedhlerahe inooneka.

Vantu vanokurudzirwa kuenda kundau dzinodetserwa antu anendxondo dzisizi kuti hwee, ngekuti mazuwa anyamashi antu azhinji akutambudzika ngematenda endxondo, kana muntu asangana netsekwende ngaatsvake muntu wekureketa naye weanogonda.

Utano nemudakaro zveana adodori zvakabakosha yamo, ana adodori anofanira kuendeswa kuzvipatara nekuhumakirinika kojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Vantu vane vana vadodori vanokurudzirwa kuchengetedza ana avo adodori vaine utano nemudakaro. Ngekuaendesa kuzvikora zveana adodori nekuaendesazve kuzvipatara kojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Hutano hweana adodori hwakakosha kwemene ana mai nanababa haafani kutakana mumamhatso mwomwo-mwo. Ngekuti zvinovhiringidza maningi ana adodori anenge arimwo anokura hutano hwavo hwendxondo husizi kuti hwee.

Ana adori-dori anofanira kuendeswa kuzvikora zvavo zvaanenge eifunda, eitamba naamweni kona iyoyo, veifundiswa kubhara mazina avo nekuremekedza antu akuru mumiganga mwavomo.

Utano nemudakaro zveana adoodori zvinofanira kubaakosheswa kwemene, ana mai anofana kuenda nezvindumure zvavo kuzvipatara kuti zvoojungwa mitombo yekudzivirira matenda nekudonhedzerwa zve mitombo.

Utano nemudakaro zveana adodori zvinofanira kubaakosheswa kwemene. Ana mai neabere ana baba anofanira kukurudzirwa kuti vasambunyikidza kodzero dzeana adodori ngekuti akadarokwo anosungwa ngemutemo.

Utano nemudakaro zveana adodori zvakabaa kosha yaamho kunana mai anenge abara nguwa isati yakwana anawo anombochengetwa mukabhokisi kuchipatara kusvika akura ati hwee

Utano nemudakaro wezveaana adodori unofanira kukosheswa yamho, ana adodori anofanira kuenda kuchipatara kojungwa mitombo yekudziirira matenda.

Vantu vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanofanira kuhamba ndau dzeshe veifundisa anamai nanababa zvakanakira mudakaro neutano zveana adori dori.

Utano nemudakaro weana adodori zvinofanira kubaakosheswa yaambo. Ana adodori anofanire kuendeswa kuzvipatara kojungwa mitombo yekudzivirira matenda nekudonhedzerwazve mutombo mukanwamwo.

Utano nemudakaro zvevana vadoodori zvakabaa kosha yaemho, ana adoodori anofanira kuendeswa kuzvikora zvawo zveana adoodori kona iyoyo kwaanenge eifundiswa kubhara mazina awo nekuremekedza antu asharukwa.

Wutano nemudakaro wana wadodori, zvinofanira kubakosheswa yamo. Ana adodori anofanira kuyendeswa kuzvibhedhlera. Anamayi afaniri kusiyazve ana adodori eyitamba nezviro zvinozvowakuwadza, semafuta anopisha.

Utano nekudakara zveana adodori zvakabakosha yaamho vasharuka vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuungana veireketerana nezvekuchengetedza utano hwevana adodori .

Utano nemudakaro zveana adodori zvinofanira kubakosheswa yaamho. Ana adodori anofanira kuendeswe kuzvidhedhleya nekumakirinika kobetserwa nemadhogodheya nana mukoti. Ngekuti hunozonesa kutwasamura kana akura.

Utano hwevana vadoodori nemudakaro zvinofanira kukosheswa kwemene ana adoodori anofanira kuenda kuzvikora zvavo zveana adoodori kona yoyo kwaanenge eifunda eidakara ramangwani ravo reinasirwa.

Vashandi vekubazi rezvehutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vane hutano ukurutu veifundisanawo pachawo veipangana nekupanana mazano.

Vantu vanoshande kubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yaamho, ngemishando yavoyo veibashanda ngeunyanzvi hukurutu veibetserazve antu ngerudo.

Vashandi vezvekubazi reutano madhokodheya naana mukoti vanokurudzirwa kuti vapfeke zvivhara muroom nezvivhara nyara zvakadaro kuti vasabatwa ngematenda ayani anotapurirwana.

Vantu vanoshanda kubazi rezvehutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vane hunyanzvi ukurutu pamishando yavo yavanenge veita iyo kuti vadetsere antu zvabahlamburuka.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vabaari neunyanzvi hukurutu pamishando yavo yaanenge eiitayo. Kuitira kuti ramangwani ravo ringe rakabaajeka.

Vashandi vekubazi rezvehutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kunge vari vantu vanoziva mishando yavoyo veirapa vantu ngeunyanzvi ukurutu ngerudo kuti vantu varapike veipora.

Vashandi veku bazi rezve utano vano kurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vane unyanzvi ukurutu pa mishando yavoyo veibai shanda yamho neku detsera antu anenge eirwara.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vange veiziya kuti mitombo yauya iyi inozoema pakushanda riini kuitira kuti vasapa antu mitombo isikachashandipi kuti vantu vasazopora.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya naanamukoti nevantu vanoabetsera, vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vabaari neunyanzvi hwemene pamishando yavoyo. Veibaashanda yaampho nekubetsera vantu ngeunyanzvi.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vazvichengetedzewo ngekupfeka zvivhara muromo nezvivhara nyara kana veidetsera muntu anenge aine denda repabonde kana rinotapurirwana.

Antu vanoshanda kubazi rezvehutano vanokurudzirwa kakuruta kuti vapfeke zvivhara muromo nezvivhara muviri kakurutu nenyara kana veishanda nemitombo dzinokuvadza.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya naana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vanoziya mishando yavoyo kwemene veibashanda yaamho neunyanzvi ukurutu vantu veibetsereka .

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vanoziya mishando yavo kwemene vabari neunyanzvi hukurutu hweibetsera antu ngerudo vantu veirapika.

Vanhhu vanoshanda kubazi rezveutano madhokodheya ana mukoti nevanghu vanongodetsera detserao kubaziro vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vanthu vanobaaziye mishando yavoyo ngeunyanzvi hwemene kuti vadetsere vanthu ngemazvo.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa pakurutu kuti vange vari vantu vaneunyazvi hwemene pamushando yavoyo yekurapa nekuvheneka.

Vashandi vanoshanda kubazi rezveutanl vanokurudzirwa pakurutu kuti vange bari vantu vabari neunyanzvi hwemene pamushando yavoyo vabashande veidetsera antu ngerudo vantu veidetsereka yaamho.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwomwo, munotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi, neinorapa matenda akabaajairika kwemene.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo, kunyanyiswa mumadhorobha mwomwo. Munotengeswa mitombo yakati-kuti. Munokurudzirwa kuti mushandwe ngevanthu abaari neunyanzvi ukurutu, pakutengesa mutombo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo munokurudzirwa kakurutu kuti munge meishandwa ngeantu abarine unyanzvi hukurutu pamishando yavoyo. Kuti vasazopa nekutengesera antu mitombo isiyo.

Zvitoro zvinotengese mitombo, kunyayisa mumadhorobha mumo ,munotengeswa mitombo yakati kuti ,mitombo inorapa matenda asizi kujairika neimwe inorapa matenda akabajairika kwemeni.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda akajairika neimweni inorapa matenda asizi kujairikapi.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwoumwo munotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairika api neamweni akabajairika.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo munokurudzirwa kakurutu kuti mungewo muine kutonhorera kwakakwana, ngekuti mitomboyo ,aidi kupishwa ngezuwa. Ikapishwa ngezuwa ayizoshandi.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo munotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairika pe neamweni matenda akaba jairika yaamho.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobha umwomwo munotengeswa mitombo yakati kuti, mitombo inorapa matenda asizikujairikapi neimweni inorapa matenda akajairika kwemene.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo munotengeswa mitombo yakati kuti, mitombo inorapa matenda asizi kujairika neinorapa matenda akabajairika.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobha kona iyoyo kunotengesa mitombo yakati kuti , mitombo inorapa mikhuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlani yakajairika sekupanda kwemundani.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobha iyeyeyo kunotengeswa mitombo yakati kuti yakajairika neisizi kijairikapi yekurape mikhuhlani yese yeshe yakaita semikhulani yekupanda kwemundani.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha umwomwo munotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi neamweni akabajairika yamho.

Vantu vanoshanda muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobha mwomwo ,vanofanira kunge vari vantu vanobaziva mishando yavo veibashanda yaambo ngekugwinyisira nekutsamwirira kukurutu

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamo umwo munotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa mikuhlani isizi kujairikapi neimweni inobaarapa mikuhlani yakajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo, kunotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi, neimweni inobaarapawo matenda akajairika kwemene.

Ndau dzinotengeswa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo umwo munokurudzirwa kakuretu kuti dzinge dziri ndau dzishikapishi maningi ngezuwa mweitondorera kuitira kuti mitombo isatsva ngezuwa maningi.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekurapa matenda akajairikapi neakajairika.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo kunyanyisa mumadhorobha umwomwo munotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene sekupanda kwemusoro.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwomwo munotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi neimweni inorapa matenda akabajairika yaamho.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo munotengeswa mitombo yakati kuti inorape matenda asizi kujairikapi neamweni matenda akabaijairika kwemene semukuhlani wendani nekupanda kwemusoro.

Kuzvitoro zvinotengesa mutombo kunyanyisa mumadhorobha mwomwo munotengeswa mutombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu vantu vanokurudzirwa kotenga mitomboyo kuzvibhedhlera nekundau dzinotengesa mutombo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo umwo munotengeswa mitombo yakati kuti , mitombo yekurapa matenda asizi kujairikapi neimweni yekubaarapawo matenda akabaajairika yaamho .

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo umwo , zvinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzibaari neutsanana hukurutu kuti vantu vabetsereke veitenga mitomboyo .

Mu zvitoro zvino tengesa mitombo mazuva anyamashi mu madhorobha mwo muno tengeswa mitombo yakati kuti mitombo yona iyoyo ino fana kugara pano tondorera ayi faniri ku pishwa.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyis,a mumadhorobhamwo umwomwo, munotengeswa mitombo yakati kuti , mitombo inorapa mikhuhlani isizi kujairikapi , neimweni yekubaarapa mikhuhlani yakajairika kwemene.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo, munotengeswa mitombo yakati kuti, mitombo inorapa matenda asizi kujairika neimweni yekurape matenda akabajairika kwemene.

Vashandi vekubazi rezveutano vanofanira kuhamba ndau dzeshe muganga yeshe mweifundisa vantu ngezveutano wakahlamburika yaemho kuti ramangwana reantu ribajeke kwemene.

Utano hwemuntu weshe hwakakosha. Ashandi ekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuhamba ndau dzeshe, muganga yeshe veifundisa antu ngezveutano wakahlamburika yaampho.

Vantu vano shanda kubazi rezve utano vano kurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe, miganga yeshe veifundisa antu ngezve utano hwaka hlamburika yaamho kuti vantu vabetsereke.

Vanthu vanoshanda kubazi rezveutano, madhokodheya nana mukoti, vanokurudzirwa kakurutu, kuti vahambe mundau dzeshe nemiganga yeshe, veifundisa anthu ngezveutano hwakahlamburika.

Ashandi ekubazi rezveutano, madhogodheya nanamukoti vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe, miganga yeshe veifundisa antu ngezveutano hwaka hlamburuka.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe muganga yeshe veifundisa vantu ngezvehutano zvekubanhlamburika yaamho .

Vashandi veku bazi rezve utano vano kurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe ne miganga yeshe vei fundisa antu ngezve utano hwaka hlamburika kusanganisira ana mai , ana baba , ana sekuru zveshe nana mbuya.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe veifundisa vantu ngezve kutano hwakahlamburika yaamho.

Vantu vanoshande kubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vabagwinyisire yamho kufamba mundau dzeshe veifundisa vantu ngezveutano wakahlamburuka yamho.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurukuti kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe vaifundisa antu ngezveutano wakabaihlamburika kwemene kuti antu abetsereke mumiganga nemundaraunda mwona imwomwo.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokoteya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe mumiganga yeshe veifundisa antu ngezveutano wakahlamburuka yaamho.

Vantu vanoshanda ku bazi rezve utano madhokodheya nana mukoti vano kurudzirwa kakurutu kuti va hambe ndau dzeshe mu miganga yeshe vei fundisa antu ngezve utano hwaka hlamburika ku hlamburika yamho.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa vantu ngezveutano hwakahlamburika nezvakashatira matenda akati kuti. Kuitira kuti ndaramo yevantu inake.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuti vahambe ndau dzeshe, miganga yeshe veifundisa antu munharaunda mwona umwomwo ngezveutano hwakahlamburika yamho.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano madhogodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe mimiganga yeshe, veifundisa antu ngezve utano hwakahlamburika.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe nemiganga yeshe veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika yaamho.

Utano hwekubara neutano hwe pabonde hwemunhu weshe hunofanira kubaakosheswa yaamho. Antu eshe anofanira kuenda kovhenekwa nema dhokodheya naana mukoti kuti havana here matenda epabonde mungazi.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu weshe hwakakosha. Antu akuru neadoko anokurudzirwa maningi, kuti vaende koovhenekwa ngazi kuonekwa kuti havana ere denda reshuramatongo.

Utano wekubara neutano hwepabonde hwemunhu weshe hunofanira kubaikosheswa yambo vandukadzi nendombi dzinofanirakupiwa zvidhende zvekushandisa kana vari pamazuva ekutevera.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu veshe hunofanira kukosheswa yaamho. Antu eshe akadzi nearume anofanira kuenda kumakiriniki kofundiswa ngezvehutano hwakahlambirika hwepabonde nehwekubara.

utano hwepabonde neutano hwekubara hwemunhu weshe hunofanira kubakosheswa yaamho vantu veshe vanofanira kuenda kovhenekwa kuona kuti avana here matenda epabonde .

Hutano hwekubara neutano hwepabonde hwemunhu weshe hunofanirwe kukosheswa. Ndombi neakadzi echidiki anokurudzirwa maningi kuti ashandise zvidhende zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kana ari pamazuwa yekuteera.

Utano hwepabonde nehutano hwekubara hwemunhu weshe hunofanira kukosheswa yaamho. Vanhu veshe vanofanire koovhenekwa kuoneka kuti hamuna ere matenda epabonde mungazi.

Utano hwekubara hwemuntu weshe hunofanira maningi kukosheswa nekubachengetedzwa Yaamho vantu veshe ava vanofanira kufundiswa ngezve utano hwepabonde.

Utano hwepabonde neutano hwekubara hwemuntu weshe, hunofanirwe kukosheswa yamho, antu eshe anofanira kuyenda kovhenekwa kuzvipatara kuwona kuti utano hwavo huchakahlamburika ere.

Utano hwekubara hemuntu veshe hunofanira kukosheswa yaamho. Vantu vakawanda vanofanira kuenda maningi kuzvipatara kuvhenekwa nekufundiswa ngezveutano hwepabonde ngema dhogodheya nana mukoti.

Utano hweku bara ne utano hwepa bonde hwe muntu weshe huno fanira kukosheswa kwemene muntu weshe anofanira kufundiswa ngezvazvo kubvira achiri mu dodori kusvika akura kuitira kuti tidzivirire matenda akaita se shura matongo.

Hutano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu veshe hunofanira kukosheswa yaamho. Vantu vane mimba vanokurudzirwa kwenda kotenga zviro zvekuti vavheneke kuona kuti mimba yabata ere kana kuti haisati.

Eutano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanire kukosheswa yaampho. Antibeshe anofanirea kutanga aenda kovhenekwa ngazi kana vasati va

Utano hwepabonde neutano hwekubara hwemuntu weshe hunofana kukosheshwa kwemene. Antu anofanira kuongororwa kuvhenekwa ngazi echinge ayita bonde risina kuputirwa nemunhu wanenge asinhagondi.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa yambo vantu veshe vakuru nevadoko vanofanira kufundiswa ngezveutano hwepabonde nehwekubara.

Vashandi vekubazi rezvehutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe mundau yeshe veibetsera antu ngezveutano hwepabonde neutano hwekubara, zvakadaroko kuti vantu vabetsereke.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora enyara, nemarenge, kurumba kutomuka nemujaho dzakadarokwo vanokurudzirwa kuti vadakarire kwemene kumwa mvura yakawanda kuitira kuti varamba vaine utano wakahlamburuka yambo.

Vanthu vanotamba mitambo yakaita sekurumba nemabhora enyara neemarenje vanokurudzirwawo maningi kuti vadakarire kuenda kuzvipatara kovhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya kana veinge vakuwara.

Vantu vanotamba mitambo yakaita sekurumba, kutomuka, kujaha ngemabhora enyara neemarenje varipanjodzi yekukuware marenje vanofanira kuramba veivhenekwa ngemadhokodheya nana mukoti.

Vantu vanotamba mitambo yakaita sekurumba ngemabhora wenyara zveshe neemarenje vanokurudzirwa maningi kuti vamwe mvura yakawanda ngekuti mvura yakawanda yakachena mutombo

Kurya zvikafu zvine utano kwakanakira muntu veshe. Kusanganisira vantu vanotamba mitambo yakaita sekurumba, kutomuka nemabhora enyara eshe nemarenje utano hwakakosha.

Vantu vanotamba mabhora enyara neemarenje, kurumba nekutomuka zvakadaroko vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vane kabhokisi kanenge kaine mitombo yakasiyanasiyana kuitira kana vakakuwara vari kumitambo yavoyo.

Vantu vanohamba mitambo yakaita sekurumba, kutomuka nemabhora emarenje nenyara anokurudzirwa maningi kuti vamwe mvura yakawanda nekuti mvura yakawanda mutombo.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano nevantu vanotamba mitambo yakaita semabhora enyara neemarenje zveshe ,vanokurudzirwa kakurutu kuti vadakarire yaamho kutwasamura muwiri yavo kuti vagwinyise tsinga nemishunha.

Mazuva anyamashi zvabai hlamburika kwemene kwane ma kombiyuta ne zviro zvaka hlamburika yamho zveku betsera madhokodheya nana mukoti kuti mishando yavo ibai pfawe kwamene.

Zviro zvabahlamburika kwemene muzvibhehleramwo kwane zvima kombiyuta nezvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokoteya nanamukoti kuti mishando yavo ibapfave kwemene.

Zviro zvabaa hlamburika kwemene mazuwa anyamashi muzvibhedhlera mwo nemundau dzinobetserwa anyu anorwara kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekuvheneka kuona kuti ngazi ichiri kuhamba zvakanaka ere mutsinga.

Mazuva anyamashi zviro zvabaahlamburikwa kwemene. Kwaane makombiyuta nezvimwe zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu, zvekudetsera madhogodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka. Mishando yavo yabaapfawa mazuva anyamashi.

Zviro zvabahlamburika kwemene mazuwa anyamashi. Kwane makombiyuta nezvivhiti-vhiti zvakushandiswa muzvipataramwo ngemadhokodheya nana mikoti kuti mishando yavo ibapfave.

Mazuva anyamashi kwane zvimushina nezvimakombiyuta zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Zvinoshandiswa ngemadhogodheya nana mukoti kuvheneka nekurapa matenda.

Mazuva anyamashi zviro zvabaa hlamburika kwemene kuzvipatara yoo kwaane zvimakombuyuta nezviro zvakanasirwa ngounyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodhera naana mukoti pakurapa nekuita mishando yawo.

Mitombo yechinyakare mitombo yakabanaka kwemene. Inooneka pazviro zvatinenge tingori nazvo mazuwa ngezuwa zvakadai ngemashakani emugwavha, anotorapa mukhuhlani webesha, zvakadarokwo.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kutii, asi kudhaya asharuka aishandisa mitombo yaibva kumbuti, pambutipo vaitora makwati votora mashakani nemidzi kurapa mikuhlani.

Mazuva anyamashi kwaane mitombo yakati kuti. Asi kudhaya asharuka aishandisa mitombo yechibhoi, yaibva kumbuti. Pambutipo vaitora makwati embuti kana midzi dzayo, nemichero kurapa matenda akatikuti.

Mitombo yechinyakare mitombo yakabatinakira yaamho. Asharukwa ekudhaya aitora mashakani, makwati nemidzi dzemitonboyo veinasira mitombo. Mitombo iyi yainasira matenda akati kuti asizi kujairikapi neakajairika.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti asi kudhaya kwaishandiswa mitombo yechibhoyi yaibva maningi mumashango, muzvirimwa nekumbuti yaitoshandiswa kurapa matenda akati kuti.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumaruwa, zvirimwa nembuti. Zvirozvo zvaitorapa mikhuhlani isizi kujairikapi neimweni yakabaajairika yaamho.

Mazuwa anyamashi kwaane mikuhlani yakati kuti mikuhlaniyo inorapwazve ngemitombo yaishandiswa ngeasharuka ekudhaya mitombo yechibhoyi kundotora mashakani embiti waunoziya kuti anorapei kana midzi kana makwati kwakutomwa.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakati kuti asi kudhaya asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti, maruwa nemashango zvakadarokwo, pazvirozvo vaitora maningi mashakani akhona vochwanya chwanya vonasira mitombo.

Mazuwa anyamashi vantu vakuita veikurudzirwazve kushandisa mitombo dzekudhaya, dzakaita semadhumbe nemadima. Dzinorapa mikuhlani yakati kuti.

Vasharuka vekudhaya vaishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti, zvirimwa, mashango zvakadaroko zvirozvo vaitoshandisa kurapa mikuhlani isizi kujairikapi neyakajairika.

Zvitoro zvinotengesa mitombo mazuva anyamashi kwakutengeswawo mitombo yechibhoyi inenge yakatoiswa mumabhotoro akaba mhoryoka kuitire kuti antu echiyungu atengewo mitomboyo.

Mitombo yechibhoi mitombo inobarapa kwemene. Mazuwa anyamashi mitombo yakutorwa ichiiswa muzvimapakiti kana muzvimagaba zvakatotiwo hwee kuti itengwewo nevantu vechiyungu.

Mitombo yakudhaya mitombo yakabanaka kwemene mitombo yechibhoiyo inoshandiswa kurapa mikuhlani yakati kuti. Mikuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakabajairika yaamho.

Mitombo yekudhaya mitombo yechibhoyi mitombo yairapa matenda akati kuti. Mubhubhunu mbuti waioneka mishango wairapa matenda akaita senyongo nekurwadza kwemaziso. Waishandiswa negvantu ekudhaya.

Mitombo mizhinji yemazuwa anyamashi yechiyungu inogadzirwa ngekuburikidza ngemitombo yechibhoyi. Antu anokurudzirwa kuti kana asina mare yokutenga yechiyungu ngangopinda mugwasha atsvake mitombo yechibhoyi.

Asharuka ekudhaya ainyanya maningi kushandisa mashakani embuti kurapa matenda. Vaindotora mashakaniwo kazhinji kacho vomakuya, vomatswanya-tswanya, vomakuya kunasira mitombo.

Gawakawa kambuti kanoonekwa pamuzi nemushango kanoshandiswa kunasira zviro zvakaita semutombo wekugeza mazino nemutombo wekudzora paganda.

Mazuva anyamashi mitombo yechibhoi yakutotorwawo yeinasa kunasiriswa zvakahlamburika yeiiswa mumakaba nemuzvipakiti nemabhotoro kuti itengweyo ngeantu echiungu.

Mitombo yekudhaya yechibhoyi mitombo yakabaanaka kwemene. Mitombo iyo inoshandiswa kurapa mikuhlani yakati kuti, isizi kujairikapi nemikuhlani yakabaajarika yaamho.

Asharukwa ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kuzviro zvizvi: kumbuti, kuzvirimwa, kumashango nekumaruwa kurapa matenda asizi kujairikapi neakajairika.

Zviro zvabahlamburika kwemene mazuva anyamashi. Mitombo yechibhoi yakutorwavo ichiswa muzvima paketi ,memabhotoro nemakaba akahlamburika yaamho. Zvitengeswavo muzvitoro zvinotengesa mitombo kuti antu echiyungu atengevo.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo yakabaanaka kwemene asi asharuka ekudhaya aishandisawo mitombo yechibhoyi yakachipa yaindoonekwa mumitimwo nemimashango nemuzvirimwa nemumaruwa.

Mitombo yechi bhoyi mitombo yakaba ndi nakira yambo ino onekwa mishango nepa mizi kundo tora ma dhlakani embuti kana ema ruva kana echi rimwa kwakuto tswanya tswanya ku nasire mitombo.

Mutombo yekudhaya yaibva maningi kumbuti, mashango nezvirimwa. Pazvirozvo vaitora mashakani, makwati nemidzi kurapa matenda akajairika neasizi kujairikapi.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakabanaka kwemene antu anoziya nezvemitombo yechibhoyi anofanira kufundisawo amweni kuitira kuti antu eshe zvibanakireyo.

Mazuwa anyamashi mitombo yaishandiswa kudhaya mitombo yechibhoyi inokurudzirwazve kuti ishandiswe mitomboyo yakaita sezviro zvakaita semutikiti nyemba zvinotorapa.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakanaka yamho mitomboyo inorapa mikohlani yakati kuti isizi kujairikapi nenikohlani imweni yakabai jairika yamho.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakachipa kwemene, inoonekwa kuzviro zvatinoona mazuwa ega ega mumizi mwedu mwona imwomwo zvakaita sembuti dzakasiyana siyana.

Gavakava kambuti kaoonekwa pamizi nemushango, kambuti koo aka kanoshandiswa kurapa mikhuhlani yakati kuti isizi kujairika pii neimweni yakabaa jairika kwemene sekupanda kwemundani.

Zviro zvabaahlamburika kwemene mazuwa anyamashi, kudhaya asharuka aishandisa mitombo yechibhoyi. Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu nekurapawo makhuhlani akati kuti.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa neunyanzvi ukurutu. Asi asharuka ekidhaya ayishandisa maninhi mitomno yechibhoyi yaibva kimbuti kunyanya.

Mitombo yekudhaya mitombo yakabanaka kwemene, inoshandiswa kurapa mikhuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlani yakabajairika yambo sekupanda kwemundani nemusoro.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva maningi kuzvirimwa, kumbuti zvakadaroko kuitira kurapa matenda akatikuti, asizi kujairikapi neakaba ajairika yaamho.

Mitombo yechinyakare, mitombo yechibhoi mitombo yakabatinakira yaamho. Mitombo yona iyoyo inoonekwa mushango. Inobva kumbuti mashizha, nemashango nemaruwa, zvakadaroko.

Mitombo yanyamashi mitombo yakabaahlamburika kwemene, asi asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti kuzvirimwa nemashango zvakadaroko kurapa mikuhlani yakati kuti.

Mazuva ekudhaya vasharuka vaishandisa mitombo yechibhoi kurapa mikuhlani yakati kuti. Isizi kujairikapi neyakabajairika kwemene kuti zviro zvibaendeke.

Mitombo yekudhaya mitombo yaka baiti nakira kwemene mitombo iyo ino shandiswa kurapa mikuhlani yakati kuti mikuhlani isizi ku jairikapi ne mikuhlani yakabai jairika kwemene antu ano kurudzirwa ku ishandisa.

Mitombo yekudhaya mitombo yechivantu mitombo yakabatinakira yaambo kune antu anenge asina mare aya, kundopinda mugwasha wototsvaka mutombo wako asi zvinoda une ruzivo.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mutombo yaibva kuzviro zvatinongoona mazuwa ega ega kudai zvakaita semaruwa, mbuti mashizha mashango zvakadaroko zvirozvo zvaitorapa matenda akati kuti.

Mitombo yekudhaya mitombo yechibhoyi yaishandiswa ndiana sekuru edu nana mbuya nemadzitateguru edu kurapa mikhuhlani yakatikuti, mikhuhlani isizi kujairikapi neyakajairika.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakaba atinakira yamho mitomboyo inoonekwa mumagwasha mumbuti , anotora miti yacho makwati ayo mashakani zveshe nemidzi kunasira mitombo inorapa matenda.

Mitombo yechinyakare inobahlamburika kwemene mitomboyo inoshandiswa kurapa mikuhlani yakati kuti inobva mbuti mashango ezvirimwa maruwa zvakadaroko.